Pellel surgokare nyamdu e makare fere je naftire hande be jangu supa maket ni pellel don je komo yahata debbo be gorgo yaha sodako mari haje den yoɓa cede hosa dillida.

Aci bal-bal, ɓurna pat naftiroɓe be irin maajum, himɓe nane. No ɓe hebirta ɗum bo, woɓɓe fere ɗo heɓa kolba heɓa kananzir, sei waata logoni ha nder maajum, sei vurtina ko’el mai ni sei huɓɓa. Kananzir ɗo mema ɗum, ɗo haska. To veti fajiri haske waɗi, sei ɗum nyifa ɗum.

Unordu hacakasare, ɓeɗon naftira ngam sottugo gauri, butali, marori, ɓeɗon naftira ngam unugo hunde hako.

Mootaaji soja'en jey zamanu, goɗɗo haa dow, ɓaawo may kooseeje, ɓe ɗo naftira on, ngam yahugo konu, bote man bo, ngam kaarugo leddi.

Pellel watugo chokalije, chokalije nonde fere-fere jei nyamurgo jei tufurgo jei ta’urgo.

Himɓe ɗo dari be kare nondeje fere fere be kufineje ɓe ɗo fauni. Ɗuɗi hewi himɓe ɗo mofta bannin fere sobiraɓe, fere derɗiraɓe, ngam yahugo lamar ko kuma ngam paune joɗa ha babal gotel.

Bano bedo naftira gam remugo eriamtuki ,gene edo naftira hokkugo dabbaji.

Leɗɗe sehaɗe nanduɗe hunde nayo, aran cokali tufurgo laɓi cokali nya murgo, lawirgal. Ɓawo man wodi gene paune je jamnu nondeje fere fere.

Jawe be yeri. Ɓe ɗo naftira be yeri ngam waatugo ha noppi. Ɓe ɗo naftira jawe ngam waatugo ha jungo. Ɓurnaa fu rooɓe on naftirta be majum ngam pawne.

Maadi jamanu ɗo hippi do penti vo’ini ɗo tanki nafu pellel manni ngam joɗugo be iyalu woɓɓe bo siga saroje maɓɓe.

Boro bindirɗi defti, ɓeɗo naftira boro gam watugo defte be bindirɗi, ɓeɗo naftira bindirɗi ngam vindugo, defte nonde ɗiɗi fere ɓe ɗo naftira ngam vindugo, fere bo ɓeɗo naftira ngam be zana hunde ha do majum.

Inji namol jamanu, ɓeɗo naftira ngam be nama hajeji seɗɗa seɗɗa ko shafi saare.

Hunde naftugo je zamanu je kuɗe juɗe, wodi tep ɓe ɗo naftira be majun ngam fondugo darnde hunde, ko dammuɗe, ko juɗe, wodi jamga je haɓɓugo not ko fistugo je jungo wawata haɓɓa ko fista.

Dukkuje Sare, noɓe heɓirta nii dukkuje ni, woɓbe feree ɗo asbina'on, wakkati ko go fere bo atawan fuɗii ha ladde. Nden woodi ɓenduɗum, woodi ɓendaka. Jee ha douɗo ɓendaka, je woni ha less kanjumbo ɓendinga ɓeɗo taiita ngam nyamuki.

Kosam e dakkere, kosam wala dakkere lowaɗi hapaali nonde je fere-fere ɗo siili.

Pallandi kata bannari, gene keccum, ka’ere maunde, jiddere ɓeɗo naftira ngam rufugo mburi.

Koosam na'i lowaɗi ha paali nondeje fere-fere, ko toi be ceede moɗum mauɗe e pamarlɗe, chiriyaɗe ha pellel choggu feere nder maaji lawi be dakkere sedda nder majum lawi be chobbal.

Hunde fistugo jamɗe je jamanu, hunde haɓɓugo jamɗe je jamanu ɓeɗo naftira ngam ɓe fista hunde ko saldir fistago be jungo, ɓeɗo naftira ngam haɓɓugo hunde saldira nde haɓɓugo e jungo.

Ɓoggol hiite ɗo fali be pellel dasugo hiite bandu mahol ,ɓe ɗo naftira ngam fooɗugo hiite ha nder suudu waɗa haaje.

Alama pellel fondugo roɓe redu’en be nomba lingi jungo fere-fere ɗo lawol.

Lekki ɓe ɗo sora lekki ha asibiti, ko kemis, kemis, ɓe ɗo naftira lekki ngam nyaudigo, lekki iri ɗo ɗum antibiotic on, ɓe ɗo soda ngam naftira musamman ha mo mari nyau je tifot.

Kofi ɗiɗi ɗo jooɗii ɓe sukul direvaaji, ko toi be no ɓe naftirta goɗɗum fere ɓe ɗo naftira ngam habbugo not, goɗɗum ɓo ɓe ɗo naftira ngam ɓe fistira huunde, musamman ko junngo wawata habbugo ko ko jungu wawata fistugo.

Makaranta nokkure on je ɓe tefata andal maudo be ɓingel debbo be gorko, nden mallu'en maskinbe kambe on ekitinta pokaraɓe hunde ha makaranta, ha do nda ɓukkon do dari bamti dereji.

Jawe watugo haa jungo, ɓe ɗo naftira be maajum ngam paune, ɓurna fuu rooɓe on to fauni waati yeri, sarƙa, oldi daande, nden waata jawe ngam paune.

Nokkude fijuge bol kosde ,pade nonde je fere-fere geni zamanu.

Kare kuɗe je kafinta en, njamga junga ɗo je naftira ngam sumputuggo katako, ɗiɗi je wali ha chaka ɗo bo beɗo naftira ngam hefirgo. Kafinta goɗɗo on mo fi’yata koromje, lese, durowa.

Ɓowangal kolta mangol, mota ha wakkere jamde hite sei sinbod ha wakkere. Ɓedo hutina sinbod ngam ɓe zana dedei ko ɓe huwata ha pellel man anbo tow aɗo mari haje alaran koɓe watta hatton ha dedei sinbod ɗo.

Taasol kesol maɓɓango ɗo ɗelka takkango ɗerewol danewol ɗo joɗi ha dow katine nde zamanu. Ɗuɗi hewi roɓe ɗo naftira iri maango ngam defugo nyiri, harnugo gari, harnugo haako, foinugo ndiyam, defugo kusel.

Ɓiɓɓe leɗɗe andiraɗe mangoro joɗi ha nder gene, fere ɗo ha nder roba. Hiddeko warta bannin ɓeɗo tigga on woɓɓe fere bo ɗo awa. Ɓeɗo hokka ndiyam to mauni sei pindi, diga pendi sei ɓukkoi to mauni, sei ɓe itta ɓe naftira.

Mobgal boji do jodi nder sudu maji nonde baleji pangel diyam maji.

Mbaggu wammbaaɓe on naftirta. Hiddeeko ɓe naftira, ɗon laabi ɗi ɓe tokkata, ɓe ɗo heba leɗɗe on ɓe seha, nden ɓe heɓa lare dabbaaji, nden heɓa boggi kirtaani.

Ɓiɗɗo gorgo pukarajo ɗo joɗi ha korowal jangirde, ɓiɗɗo ɗebbo mauɗo ɗo dari ha nder sudu jangirde, tabrawal sudu jangirde.

Leɗɗe e hautade jamɗi, hunde fere fere o jodi fellere wore, ɓe ɗo naftira gam haɓɓuki ko fistuki hunde je jungo saldori.

Jungo neddo dojogi dibbineuje bedo naftira ngam yo nyamugo hara lekki.

Leeso jamanu goɗɗo ɗo dari ha nder man be naftirta be leso bedo hora saare on nden be va’ita katakoje chakaje ɗo nden be ve’ita katifa se ɓe waɗa beshit woɓɓe ɗo naftira pilo woɓɓe fere bo wola naftira.

Kosam na'i wataɗe ha pali, nasinaɗe ha sudu fewnata huude, jamɗe daneje.

Kora ka’e, hoseje on himɓɓe yahata pusa, ɗo hosa wakkati, balɗe e balɗe to ɗuɗi mota yaha hosa ɓofta wadda nder wuro rufa, ngam sukka gasɗe ko ɓe mahira.

Sholel, saɓɓo, leggal keccal, geene.

Pade nondeje fere-fere, ha pellel coggo, ɓedo naftira gamhisugo nange, gam hisugo gi’e.

Soketji yiite nondeje fere-fere kootoy be no naftirte, ɓaleejum ɗoni, ɓe ɗo naftira on, ngam USB tan jey luttuɗi bo, ɓe ɗo naftira ngam caaja jey mari hunndugo tati.

Rediyo je himɓe nane do ɓe naftirta be’iri majum wodi pellel watugo kaset ko gimol, ko jangirde, woɓɓe fere bo do naftira ngam nanugo tachaji nana ko duniya wontiri ɗon pelel ɓeddugo volum ɗon pellel ustugo.

Fritch ɗo dari ha kombi jamɗe je fere ɗum naftirte be hite, kugal fritch ni kanju on boggol majum ɓe wata ha soked hite nden be kunna. Woɓɓe fere ɗo naftira friji ngam watugo ndiyam hosa wakkati sai fewa benaftira, fere bo wada kankara, woɓbe fere bo hosa ɓibbbe ledde on wata ha nder ngam ta vonna kokuma kusel.

Gasa. Roɓe ɗo lota hore canca gasa safita hokka morowo mora day day sitayel je o mari haje. Woɗɓe fere ɗo mora acca wakkere moraka ɗum pawne on ha maɓɓe. Woɓɓe fere bo mora hore fu.

Nyebbam lotugo gasa, rooɓe ɗo naftira be majum ɓawo to chanci, saffiti sei wuja ha hore, lota be ndiyam to timmini wuja nyebbam ngam gasa ɗelkiti.

Yan siyasa, ɗo dari bekare nondeje feref-fere, ɗo holla seyo. Nafu maɓɓe ko bote maɓɓe ni hanju on ɓe ɗo tefa ardingu, ɓe ɗo tokka himɓe ce'e-ce'e pattule-pattule gam subta ɓe.

Lekki ɗo jooɗi haa leddi, haa kombi fandu majum, rowɓe ɗo naftira ngam haala marɓe deɗi

Hako paune bokko bokko je zamanu, jamde tiggade ba’etenga.

Debbo ɗo jodi be alluwa be penti nonde je fere fere be oldi ha dande mako, o ɗo jogi bindirgol, ko huwata haɗɗoni kanjun o ɗo zana to o timmini sei o penta nonde je fere fere dede ko omari haje.

Matooji ɗiɗi bi adama ɗo dari ɓeɗo naftira ngam ɓoftugo mburi ɓeɗo naftira ngam rufugo mburi ɓeɗo naftira ngam boftugo leɗɗi.

Moota turokta, hiddeeko nga huuwa seeto ɓe waati nyebbam, laanyowo on ɗo nder maanga, nden ɓe naftira be irin maanga ngam tarugo ngesa, haa ngesa bo woodi ngesa butaali, maaroori, dooya.

Nokkure serugo nyamɗu je jamanu. Heɗɗeku be fuɗɗa sorugo ni. Be maran haje ɗefugo nyamɗu nonɗeje fere-fere ngam soɗobe. Nɗen be heban koromje be senta teburje je jabbugo hobbe.

Koromje nonde ji fere-fere, ɓeɗo naftira ha palo ngam siutare, ngam vernugo hoɓɓe.

Defte nondeji fere-fere be pensil, bairo ko toi be kugal muɗum. Defte ɗo bindaama maɓɓita ngam ɓe janga medda andal, bairo ɓeɗo naftira ha bindi wai woggatake, pensil ɓeɗo vindira amma ɓeɗo wogga, kilina ɓeɗo wogga ngam ɓe holla nonde hunde.

Kekena pep, na'i, be sinbod, ɓeɗo naftira sinbod ha dou labiji fere-fere woɓɓe fere ɗo naftira ha asibiti gam holla ɗo asibiti on woɓɓe bo ɗo naftira makaranta gam holla ma ɗou makaranta on ɓe vinda inde hunde je ɓe yidi a anda man ha dou majum.

Tuutawal leddi feere nonɗeji feere feere ɓe ɗo naftira ngam hollugo alaama wuro ɓe ɗo haɓɓa haa dow jamɗe ko leggal.

Ooldi daande, Yeri, Worworo juuɗe haa pellel coggu, ɗuuɗi heewi rewɓe ɗo naftira ngam pawne nonnde ndoondi.

Saare be yonde, hedeko vurta yonde ni so to ɓe mahide saare, be waɗi plasta, ɓe penti, nden ɓe tarna mahol, ɓe acca wakkere ɓe watta dammugal, to ɓe fali dammugal warti yonde saare.

Leeso jamanu, no ɓe waɗirta leeso ni, ɓe ɗo sooda katako nden ɓe wara ɓe ta'a, ɓe wogga nden ɓe tappa leeso, sai ɓe penta, ɓe wadda katifa ɓe waata nden ɓi'aadama wara waala ngam si'uto.

Galbije, do fuɗa ha ladde be tigga ɗum ha ci'e je ɗum ci'e ɓe do hakkilina ɗum ɓe do hokka ndiyam too mauni do vurtana pindi sei bukon vurta sei ɓenda, nden ɓe itta ɓe naftira.

Leeso jamanu, ɓe ɗo naftira ngam waluki. Kabot jamanu, ɓe ɗo naftira ngam watugo limse. Darugal, ɓe ɗo naftira ngam lartugo yeso.

Leppol Bodewol. Jungo Ɓi Adama Ɗou Jogi Bedi Jamanu, Duɗi Hewi Ɓeɗou Naftira Ngam Watugo Nyamdu.

Koromje jodugo ha palo, ɓeɗo naftita ngam joɗugo hoɓɓe ɓe himɓe sare, bingal ɗo ɓawo koromje mota ɗo ɓawo koromje, leggal do ɓawo koromje.

Yeri be Jawe, Nondeji feji fere fere ɗo naftira yeri ngam watugo ha noppi. Jawe ngam watugo ha jungu ɓurna fu rowɓe on naftita be majum.

Magi dunkule ɗo mofti ha nokkure wore bote manni ɓe ɗo wata ha hako ɓe naftira ha nokuje fere-fere, ha nder ci’e edefuɓe nyamdu coggu.

Nyebbe nden lare maaje. Ɓeɗo naftira ngam watugo ha haako, ɓeɗo naftira ngam tamsugo, ɓeɗo naftira ngam nyamugo.

Kappet ɗo we'iti, bilenda ɗo joɗi. Nafu majum ni ɓeɗo dirɓira, ɓeɗo namira ɓawo to ɓe waati ha soket je hiite be kunni.

Moota jey wasugo boohol, nafu manni ngam irta leddi, wasane ndiyam mbelɗam, ɓe leɓira, ɓe defira, ɓe lootira.

Daldal pellel nyeɗugo ndiyam, worɓe tato ɗo dari. Goto virnama, amalankeji be pali nyeɗugo ndiyam ɓaleeje. Nde sare, wodi leɗɗe nondeje fere-fere, kwaano kowagol, gene kecce.

Nyebbam nondeje fere-fere ko toi be cede mudum ɗo jodi ha peldel coggu musamman je woni ha yeso guda ɗiɗi ɗo maudum be pamardum ɗo. Nafu majum himbe ɗo wuja gam diggugo bandu musamman ma roɓe.

Ɓiɗɗo Debbo ɗon jooɗi jogi paɗe, pellel sorrugo paɗe, nondeeeji feere feere, mawɗe e pamarɗe jei rewɓe.

Koromje ɗo joɗi be pilo ɓe naftira be iri koromje ɗo ha palo, woɓɓe fere do naftira ngam jabbugo hobɓe, woɓɓe bo ɗo naftira ngam joɗugo siuta be iyalu mudum godɗo o dari ha wakkere.

Kofi je ɗiɗi ha dow tire, kotoi be no ɓe naftirta, ɓeɗo naftira kofi ngam waɗugo ndiyam woɓɓe bo ngam watugo gari, woɓɓe fere bo ɗo watira madara ha nder. tire bo ɓeɗo naftira ngam eftugo hundi je jungo wawata hosugo.

Gene keccum sudu lope tabrawal yiteji leddi.

Puccu, ɓe ɗo naftira ngam camngal, ɓe ɗo naftira ngam pawne, ɓe ɗo naftira ngam tefugo ceede.

Tasta Jeff yeundi dirade nonde zargina beo naftira ɗum ha hajeji fere-fere wobbe fere do soda on gam jayo wakkati ɓangal wobbe bo do soda on gam naftira ha warortugo nyamdu gam tata fewta.

Daldal, giras capet, koromje nondeje fere-fere, danki, mawol nafu manni ɓe ɗo naftira ngam jaɓɓugo hoɓɓe, ngam waɗugo lamaar.

Geraaɗe inji taaliya, tingere, kofi. Ɓe ɗo naftira be iri inji man ngam murzugo taaliya, taaliya bo ɓe ɗo naftira ngam nyaamugo itta veelo.

Mallumjo ɗo dari be fukarabe mako odo wati fesinkap be darugal, oɗo seyi. Kugal mallumjo kanjum on ngam hokka bukkon andal, kugal bukkon bo ngam wara heba andal ha mallumjo.

Ɓinngel debbo ɗo jooɗi, moorɗi seɗɗa haa yeeso, ɓaawo bo ɗo vo’ini. Hiddeko laata bannin man, debbo ɗo canca hoore muuɗum, loota, safita, jooɗa haa yeeso moorowo. Nden wanna mo, irin sitayel jey o mari haaje.

Nyibalo sare dow be les be pawne ha dow majum, maɓɓode ɗiɗi, sare kombe mai timinaka.

"Moota" ɓeɗo naftira be majum ngam yahugo babe daiɗe e kosɗe wawata yahugo ko kuma kosɗe yahan amma vonnan wakkati. Je mari ɓawo irin ɗo bo ɓeɗo naftira ngam adugo kare egge diga ha nokkure fere yarugo ha nokkure fere.

Gaasa debbo morama, ɓe morira irin gasa ka, debbo ɗo chanca hore mum, lota, heɓa kum be jalɓal, fecca nden mora seɗɗa, heɓa jei kanti wara hauta, nden ka juta bannin.

Ɓoggol hiite: Ɓeɗo naftira ngam cajugo lengi jamanu. Ɗo joɗi haa dow jungo ɓii adama nder nyimre.

Sablu detol, nondeje fere-fere, ɗo ɓili ha pellel coggu. Ɓe ɗo naftira ngam yiwugo, mauɓe e bukkon.

Kondo ɗo youdidiri, rooba ɗo mari maɓɓode, ɓe ɗo naftira ɓe iri maji murna fu roɓe on naftirta, ha defetenɗu, ɓe ɗo wata kare de fugo, mu samman ko shafi hako, gam tata vonna.

Alluwa ɓindagol ɗow lawol. Ɗo holla alama huwoɓe hakli no ɓe kare nastugo be vortugo leɗɗe gadinaje kecce.

Jamɗe fistugo nodje nondeje fere-fere nombaje fere fere. Ɗudi hewi makanike don naftata be iri maje gam fistugo hunde ko jungo wawata fista, ko ko jungo wawata haɓba.

Katako ɗo joɗi be rula, be pensil. Ɓedo naftira rula gam fondugo dar nde hunde ɓe lara rammugo, ko jutugo. pensil bo ɓe ɗo dida on ngam mandugo hunde.

Ardiɗo jiha je siyasa, hide ko ɓe supta goɗɗo lata ardiɗo wodi labi ɗi o tokkata, o sodan fom, o tokkan himɓɓe o yecca ɓe nda ko o tefata o tefa vallinde maɓɓe den den ɓe wata nyalade, den ɓe waɗa cuɓi.

Rediyo ɓe naftira ɗum labiji fere-fere, ɗo jongitiri be ko moi ko mari haaje nafturgo, goɗɗo fere don naftira gam nana giimi ko jangirde, goɗɗo fere bo ɗo kunna ngam nana habarujii ko doggata ha duniyaru.

Pellel fijirde bol kosɗe, no ɓe fijirta ɓe ɗo heɓa pellel on nden ɓe diida, ɓe waɗa pos yeso be ɓawo, den fijo ɓe nasta ɓorna kare nondeje fere-fere ngam heɓa sendita ɓeɗo ɗo fija je sare ɗo, ɓe ɗo ɗo fijina sare ɗo.

Ndiyam boɗejum ɗo joɗi ha nder fandu, ɗo takki ɗerewol, ɗo holla lekki marki sembe je pewol, ɓeɗo naftira lekki on ngam heftugo jamu, mo mari masala je pewol fu.

Fakkat ɗum noppi, to atimini ɗum darde ɗum debbo, roɓɓe on wato ɓe yeri.

Faggo wambaaɓe on, ɗo dardi e himɓe wuro, ɓe ɗo naftira bawɗi haa lamarji fere-fere, faago e laamu, e bukiiji ɓangle.

Ka’e hosere ɗo yeundi ndiri ɗo zane dabbaji be himɓe ha wakkere, no ɓe zani ta downi himɓe on je mari maskam ko ha dow majum heɓa ko saddare ko hunde fere je ɓe naftirta nden be seha be vurtina zane nonde ko ɓe mari haje.

Lumo jamanu, ɓiɓɓe worɓe ɗiɗo, danki, ɓiɓɓe leɗɗe nonde ji fere-fere.

Butali kecci ha nder bokoti roba, ɓeɗo rema ɗi on ha gese, ɓe dugga, ɓe awa, ɓe hokkataki, to fuɗi vurtina ɓukkon vawa ɓenda se ɓe itta.

Mahadi zamanu dow be les, hippol zamanu ɓoggi hiite, shuuɗi solgo kare tabrawal.

Debbo ɗo dari, ander surdu, hakkombi leso be drowa. Oɗo jogi riga. Riga bo gam ɓe ɓorna.

Sarqa boggi ɗiɗi ɗo waɗi ha ɗo roba ngam talla, dudi hewi roɓe ɗo naftere ɓe iri majum ngam wato ko ha kosɗe gam paune je jamanu.

Lekki ɓeɗo naftira on gam nyaudigu hakkunde dabbaji be ɓiɓɓe e adama, bakeji man ɗidi man fu ɓe ɗo heɓa himɓɓe on maskiɓe ha douko chafi jamu to ɓe fondi ɓi adama ko dabbawa ɓe hefti ko damato ɗum sei ɓe vindina ɗum lekki ki o naftirta.

Tutawal ɗo holla alama leddi ko wuro, kala ko ɓeye fu be no naftirta, tela on heɓata leppi nyota sei waɗa nonde wuro je mari haje nden ɓe naftira.

Tutawal kala leɗɗi fu be nonɗe je ɓe naftirta. Waɗo be tutaje bo hambe on tela en. Be do heɓa leppi ɓe homba. nden ɓe takka nonde leɗɗi je be mari haje. Be ɗo ɓila ɗum ha jamɗe. Woɓɓe fere ɗo haɓba hakko'e maɓɓe ngam hollugo leɗɗi kaza on.

Bredi madara miilo ɓeɗo naftira be madara be milo ha nder ndiyam guldam be wata lipton dara darda sha’i, bredi bo ɓe ɗo esa mukka nden ɓe yarira be sha’i

Jamde kutinirɗe, nondeji fere-fere ko to be no ɓe naftirta, zarto ɓe ɗo naftira on ngam taugo katako, sufaina ɓeɗo naftira on ngam fistugo not je jungo wawata fistugo ko Haɓɓugo.

Pellel fijirde jamanu, danki jamɗe, ɓe ɗo naftira ngam fijugo bol kosɗe.

Lekki, kugal lekki ni ɓe ɗo naftera gam nyaundigu, to ɓe adama wadi soinde jamu, irim kiiɗo ɓe naftir taki hanawol ɓandu be zazzaɓi damba, ɓeɗo heɓa ɗum ha kemis ko asibiti ji.

Hayre yiggugo limse jey yiite lantarki ,no ɓe naftirta be irin hayre ɗo .Ɓe ɗo waata ɓoggi man, haa soket yiite. Nden ɓe kunna sey ɓe wadda kare, ɓe wailina sey ɓe wogga ngam kare walta.

Katine ƴulɓe, ɓeɗo naftira ha defugo nyamdu, ɓeɗo naftira ha defugo takai, ɓeɗo naftira ha foinugo ndiyam gulɗam beɗo wata ƴulɓe ha der man be huɓɓa hite.

Saddere: Ɓeɗo heɓa saddere on diga haa jamɗe kila wulna njamdi, tappa ɓotitina sai warta ɗum saddere, ɓe wanna ɗum kuluwal nden soppira leɗɗe.

Gumbal ɗo joɗi be maɓode boɗejum, ɗo sawi lekki ha nɗer majum, nafu lekki haɓiadamani ɗo yara, ko ɗo hutinire ngam yaunɗigu.

Gorko do dari o sukkini gasa do vakki mbaggu bandu mare do penti redu mudum' wadam baggu be lare be’i be lare pobbi bere fiya baudi ha pellel buki gam hollugo seyo gam mantugo goddo.

Debbo ɗo mora ɗo hauta be gasa puccu no wadirta irin ɗo, debbo ɗo lowta horemum canca, safita, nden fecca wadda gasa puccu hokka morowo ɗo mora ɗo jokka.

kareroɓe ɗo mari nondeje fere-fere ha bandu majum. Ɗo ɓe nyotota kare roɓe be ɗo heba turmi be yara ha tela, tela soda garaji, soda honde je faunuta kare man hanjubo fere nden o nyota o hosa o taka nden warta kare roɓe je mari paune.

Kilipa hunde on je ɓe naftirta be hite lantarki, woɓɓe fere bo ɗo naftira be batir caji. no ɓe naftirta hanju on edo laɓa hore hoɓɓe ɗovo'ina vakkude ɗovo’ina sajeji.

Defte jangugo ɗo ɓili ha chef.No naftirte be iri Defte man, mallu'en on heɓata Deftere man, fere ɓe Sendina Pukaraɓe Fere bo ɓe joga ngam Famtungo Pokara'en ko Deftere man wontiri ha Makarantaji.

Korowal jonde je goɗɗo goto, fanka, keke nyotugo. Ɓeɗo naftira keke ngam nyotugo limse je roɓe be worɓe, mauɓe be famarɓe. Naftiraɓe bo hamɓe on tela en ɓe mari andal ha dou nyogol..